Dis place wey I dey see na serious matter o, e be like sey wahala don land for dis area, everywhere dey filled wit rubbish, plastic and all kind of dirty wey pipu just trowey, like sey den no know, den no get sense. I no fit understand why pipu go dey so careless, wetin mek dem use dustbin for, den dey litter, dey trowey everytin for everywhere. Dis kind rubbish dey scatter everywhere and e no good at all, as I dey look am, I just dey think of how dis kind dirty fit affect our healt, e fit bring sickness and pipu wey dey live for dis area go just dey suffer. Children dey play for dis kin environment o and dem no sabi wetin dey happen, den fit carry disease come house and na so e go just dey spread, wetin we go do? If we no take action now e go too late, e go beta mek we come together as community find solution to dis problem, we fit organise cleanup sef, mek everybody dey shine. If we no do anytin, dis wahala go continue, dis government suppose do dia own part, but we sef get our own responsibility. Na we sabi wetin we dey trowey, so na we go try to dis area clean, and dey watch how dis rubbish fit affect dis environment, di smell wey dey come from here no be small at all, e dey mek person stomach dey turn am, if we no act fast dis whole area go jus dey scatter every day, pipu go dey complain, but pipu no fit talk wetin go fit change am. We fit start dey educate ourselves and di younger pipu about keeping our generation and environment clean. If den fit dey teach pipu about how e dey important mey di environment dey clean, dat one sef go make sense, mek we no forget sey e dey very important to dey recycle sha, e make sense. If we fit separate di waste wey de generated e go help a lot. Dis plastic wey we dey use we fit dey recycle dem and na mek sense idea, me sef just think am, as I dey talk I dey feel sey we need to raise awareness too for dis kin, for dis kin situation, if not di way environment no go dey condusive for anybody. Pipu no really understand how important e dey to keep di environment clean but den awareness dey very very important.

Dis church wey I dey see na serious place of worship fa. E get big cross wey dey shine for de front and de building itself get fine green colour wey dey attract person eye. Dis one wey dey build am show sey dem get sense for design oo. Na place wey plenty pipu go gather worship, pray and connect wit God. As I dey look de church I dey think about how many life don dey change for dis kain place. Pipu go come here every Sunday dey wear fine fine cloth, dey ready to worship. De atmosphere dey always full of joy and hope. I fit imagine de kind of song wey dem be sing and de prayer wey dem dey do. Dis na dis kain place wey pipu dey find comfort and strength especially when life don hold you well well. I dey see dis kain church dey play important role for community. E no just dey about worship na also place wey support and togetherness dey. Pipu go fit come here to meet others share their own problem and den dey go find solution. Pipu go fit come here to meet others and den also connect. Dis church fit organize program, help de less privileged and even provide education for youth. Na so community dey grow and pipu go benefit from love and support wey de church dey give. I dey also think sey about de activities wey dem dey do for inside dis church. Sometimes in de whole special event like wedding, baptism and even burial. All dis event dey bring pipu together and e dey show how community dey important. E go dey nice to see plenty pipu dey celebrate love and life and de church dey serve de perfect background for all dis kind of meetings. As de day dey go, I dey imagine how dis place go dey run service. Their pastor go dey preach and pipu go dey lis ten, dey take note, dey write and den some pipu go dey check their life; de teaching go dey help pipu to better their life if dey follow de instructions. Na here you go learn love to love your neighbor, and den kindness and den if person wrong you, you go forgive am. Na for church dem go teach you. Dis church dey provide opportunity for pipu to get back, you fit dey go through a lot and den de church go show you road and den dey go help you.

Na so we dey see one beautiful entrance wey resemble one natural door like dat but then na tree de thing take form. And e dey made of wood one kind of natural material and e blend well with de environment dey way e dey carve dey show sey plenty work don go inside and then na nature de bring out de beauty of nature um de shape dey unique and e dey remind us of de creativity wey dey inside nature and then our culture de surrounding dey full of green grass and de plant wey dey grow, dey grow well well the leave dey shine under de sun and de whole atmosphere dey calm well well because of de cold breeze e dey show sey dis place where pipu fit come relax and enjoy de sound of birds for de background make sense and de fresh air sweet well well as you dey look de tree like dat you dey feel warmness for de environment and then for your body de way de wood dey very curved de create one kind inviting feeling like say e dey call pipu to come closer. E fit be say na entrance to wan park or garden and e dey set well well de beauty of de tree dey very very inspiring and creativity de path wey dey lead inside dey well arranged and dey encourage pipu to take a walk you fit imagine as pipu dey waka pass dat place dem go dey feel one kind connection de environment dey very very peaceful because of de green trees wey dey around there de cold and de fresh air pipu dis pipu fit come take pictures e go fit come with your family and friends and then una go get good and nice time with nature. Sunlight dey reflect through de trees we make sure sey everything maraman and de energy dey go well well as de thing dey progress e dey teach us plenty lessons about preservation and appreciation e dey remind us sey we need to care of nature because e dey provide us with joy and peace if we take care of nature with time nature go take care of us because we go fit use am we go fit stay under de tree we fit use am for better better thing we fit take picture you go love nature if only we take care of nature de pic de picture dey very beautiful because of de creativity wey dey around am so as we dey look dat tree we go remember sey nature dey very very important to us de way e dey connect us to our environment e dey very very vital and de lesson wey we fit carry from dis beauty wey we dey see and we dey show be sey make we appreciate wetin dey around us very very important make we appreciate wetin dey around us if nor appreciate wetin dey around us we nor go know de value of wetin dey around us but then if we know wetin dey around us we go fit appreciate am and once we appreciate wetin dey around us we nor go lose am we nor go lose am and e dey remind sey together we go fit create something beautiful and then something impactful if only we fit pay at ten tion to de little things and important things wey dey around us e go help us well well.

Wetin we dey see for here na one busy market scene wey dey happen for street, di atmosphere dey filled wit life and action. Plenty pipu dey gather for di area, some dey sell while odas dey buy different kain of goods di market bi ginger and e dey show sey di place wia di pipu dey together na hustling place. Di ground dey very dusty and you fit see di place e no too clean at all e dey remind us sey dis na market and di pipu dey busy dey go about dem business. Di way di crowd dey move dem show sey everybody dey eager to get wetin e need, some dey hold bag while some dey carry small items for hand. Di sound of di pipu dey talk dey bargain and di noise of di motor dey mix wit everytin for di front you go see some pipu wey dey sell food, di aroma of di food dey fill di air and e attract plenty pipu wey dey waka wey dey pass. E fit be sey dem dey smell jollof rice, di fried rice or even di small chops wey dey dia. Di way di sellers dem call out customers dey show sey dem dey ready to serve dey remind us sey food na big part of dis culture and e dey bring pipu together. Di pipu wey dey sell cloth dey display dem goods well, you fit see different color and style and di way dis cloth dey hang e show sey dem get plenty varieties di buyers dey look well some dey touch di materials to feel am before dem buy am, di buyer dey look well well well. Interaction dey very lively and e dey show sey shopping no be just about buying e dey also about connecting wit pipu and dem meeting new pipu, di weda dey warm and pipu dey use umbrella to shield dem self from di sun di umbrella dey bright and e dey add colour to di scene. Di wey di pipu dey interact dey show sey community dey strong, dem dey help each oda and dat na watin be make di market lively. As di crowd dey move you fit see sey some children dey play for conner, dem dey laugh and dem dey enjoy demself why di adult dey busy with dem oda mata dey remind us sey even in di hustle we gas find time enjoy life, di joy wey dey for dia faces. Di sign for di building wey dey for di background show sey na popular area, e fit be sey na one big shop or hotel, di way di building dey arrange dey show sey di place place don grow and e dey remind us sey change fit happen and market dey part of growth. As di scene dey change e dey teach us plenty lesson about life, e dey show sey hustle no dey easy but e dey necessary, di way di pipu come come together to support each oda dey make sense well well e dey remained us sey we all gas play part for di community to help each oda beta. So as we go look for di market we go remember sey each pesin get role to play, di effort wey everybody put in to contribute to di success of di community e dey very very important e dey very very important in Every market space e dey bring pipu together.

Dis picture wey I dey see um dey show one girl wey dey enjoy food. And then the food dey make my mouth sef get water. The girl carry the food for hand for plate and then she dey smile. And the way I dey take look am na Nigerian food - na pounded yam. I dey see pounded yam and and egusi soup um pounded yam and egusi soup. And the way I dey look the pounded yam, e soft well-well e soft well-well. If you put your hand inside, e dey very soft and the way I dey look the egusi soup, na sweet egusi soup, e go make sense well-well. My mouth sef don dey get water. And then um I like I like the way wey she she dey the cloth wey she dey wear mah na na na na cultural cloth. The cloth rhyme with the food. The cloths rhyme with the egusi soup, e make sense well-well. I dey imagine the aroma of the soup. See the girl face, see, she mah don dey open mouth dey look for how she go take chop the whole pounded yam. E make sense e make sense. I dey imagine the aroma! E just dey make pesin dey um dey hungry. As I dey observe the woman um, I dey feel sey the food dey bring joy. Food sef dey bring joy especially your your your tribal food. Dis pounded yam and egusi soup na na Nigerian food. um E dey make sense if the pesin wey cook the egusi soup sabi cook am well-well. And this kind food de no dey chop am with spoon, you must use your hand. You go wash your hand well-well, you go come chop the food. The food na na na cultural food so you must chop am with your hand. You go chop am like like pesin wey wey sabi the culture because you no fit use spoon dey chop dis food, you don spoil the culture. Na hand you go use chop am. And then um if you um even sidan for ground you go chop am, sidan for ground chop am well-well so that you go you go you go you go enjoyyy the food. And the food go make sense wey be sey um plenty wey dey chop am. And then dis um girl na only her dey for dis place wey she dey chop am. And I dey um sure sey she wash her hand. See the meat! I dey see the meat and the fish - na big one! You go finish chop dis food like dis you go sweat um. The food go make sense, the pounded yam go sweet well-well. And then dis food na Nigerian food, na awa cultural um Pounded yam and egusi soup, the food dey make sense make you chop am with your hand, you no go chop am with your spoon. If you chop am with spoon e no go sweet. You must chop am with your hand and you go make sure sey you wash your hand well-well well-well. See the way dis girl don wash her hand, I dey very sure. And then, dis girl wear cloth, e make sense well-well. You go come chop the food you go belleful.

Wetin I dey see for dis picture na um big cultural festival – na very big one. And the way I dey see I dey see Ìró and Bùbá, so na Yoruba pipu be dis. Na Yoruba pipu culture be dis. I dey see Ìró, Bùbá and plenty fine-fine colours. See as everybody dey happy because de dey dance. Na Yoruba pipu be dis. Na Yoruba festival be dis. You know sey Yoruba pipu and and and dance and then Yoruba pipu sabi dress well-well. If de wear dia traditional cloth like Ìró and Bùbá and then the women go come come dey dance. The culture dey sweet well-well well-well. De go dance, the music go sweet, de go play drums um de go play drum, de go and the dressing dey very-very e make sense die. De go wear Ìró, Bùbá, de go wear bead for dia neck, and then dia hand, for dia leg too, so if dem dey dance, everything go dey shake together - everything. And then de um Yoruba women sabi dance! And Yoruba pipu sabi show sabi show dia sef well-well for dance and then for dressing- de sabi well-well. If you allow Yoruba man or woman, if im dress for you, you go fall in love with the dressing. See see different um fine colours from the from the Aso Ofi to the dressing to the Ìró to the Bùbá. See <laughs> pesin wey dey um um behind the the those pipu wey dey dance, see the man, im dey dance with Agbada well-well - im put am well-well. Everything just dey um e sweet well-well. Everybody dey dance, everybody dey jollificate um. E signify culture, na Yoruba culture be dis. One one of dia many culture na na the fact sey de sabi dance and de sabi dress. Anywhere wey Yoruba man enter you must know sey na Youba man because of the cloth wey e go wear - im Ìró and Bùbá. Yoruba man no dey shame for im culture o! E go wear im Agbada go anywhere anywhere e go wear im um Agbada go because na im culture be that, na where im come from, na im root, na im ancestor, na wetin de give na wetin de give am be that. And then na im heritage be that. And so im go wear im go wear the cloth go anywhere, e go dance, e go always dey smile, you go know sey dis man dey happy and then e dey proud of im culture. See the women dey dance and dem get fine-fine women. The bead, everything dey show dia culture, dey show dey show unity, dey show unity and then dey show dia culture.

I dey see village pipu dey gather for one open space. Dem dey wear one fine traditional cloth. E look like Hausa pipu, Fulani, because of de turban wey dey dia head, wey dey take wrap dia sef. And dem wear dem wear Agbada and Jallabiya. And den, de way dem take wrap dia head, Hausa pipu. And den, e get some pesins, e be like sey de pesin wey wey wear white wey stand, na na one chief. Na one leader. Because de pesins wey dey infront of am, dem knee down for am. So, na wetin e mean. So, na why I feel like sey de pesin wey dey infront of dem na dia leader, and na dia chief. Na dia elda?. And den, de rest of de pipu wey dey around dem, dem con greet de leader wey come. De leader dey stand for dia front, dem wear traditional attire. Some of dem hold stick. De young pipu dey gather round, dey lis ten to wetin de leader dey tok. Na why dey gather around. And as dem as dem dey shine because of because of de cloth wey dem wear, e signify, e dey show culture, different culture. And like I tok from de beginning say, e dey look like Fulani pipu because of wetin dey use wrap dia head, dia dia turban wey dey use wrap dia head. And e dey cultural for dem. De way de de de elda? de elda? take wrap im own dey different from how de others take wrap dia own. I I feel like sey na why de other ones dey de greet am because im na de chief. From how e take dress, I feel sey na im be chief. Im wear white. De other one, de other one wey dey beside am be like im body guard, because those other one wey um stick. Na why I say dem be Fulani. Because dem dey look like Fulani, with those children wey dey close to behind those other ones wey dey de other place. Dem look like Fulani pipu. Dem come. All of dem come. I dey very sure sey de elda? dey tell dem sometin. And den, e dey e dey cultural. De tin dey very cultural because, e dey very cultural, and den, e mean sometin to dem. Because, if dem see dia elda? or dia chief, dem must greet am. E must tell dem sometin, and den dem know wetin e mean. And den dem dey respect am. E dey very cultural for dem to respect dia elda? and den dia chief. And den, im dey tell dem sometin and dem dey lis ten. And den, see de way dem dey bend down. If im don finish tok, na im dem go stand up. And den, we fit see unity, we fit see unity um um among all of dem. All of dem dey together, united. Anytin wey de elda? tell dem, na wetin dem dey go do. And den, e show unity and all of dem dey happy.

Wetin I dey see for dis picture, I dey see one man dey walk for outside. De man dey try dey fix im dish for im house for outside. De man wear one green cloth. E dey look serious. De way I dey look am from dat, from de angle wey I dey look am, e no too fine, but I dey sure sey e dey try make sure sey everytin dey okay. Because, I dey very sure sey if im get moni, e for no dey fix am. De dish wey e dey fix e get na blue, na blue colour. De dish dey shine for sun um. E be like sey na satellite dish wey go epp pipu watch TV well well. De well wey e dey work on no too clean. E get some mud and some grass wey dey grow for de side. E con be like sey de house don old well well. E don too old um, but e still e stand well. De window wey dey close to de house dey show sey pipu still dey live there. Maybe na small family sha. As de man dey work, e dey use im tools wey e get. E get one long pipe wey im dey hold like dat, and den wire, I dey see wire. To dey hustle no easy for dis life, but we go dey try our best. I dey very sure sey maybe some birds dey around dat house. Pipu go dey wa?ka?, but na only de man I dey see. And den de um de window open, definitely, pesin dey inside wey be sey dey tell am say e don show or e never show, wey be sey e go make de work easy if de signal don come im go know, or if signal never come. As e dey work, e dey remember sey na so life be sometimes. You go face challenges, but you no go give up. You dey put in effort. And e sabi sey small small, e go fit achieve wetin im want. So, as de man dey work, e go con come down. I dey very sure since e no dey use ladder see im bag, I dey very sure sey dat man no go leave dat place until dat dish work, until dat dish work. See de wire, na so im go dey turn am turn am. E go dey turn de an ten na, e go dey turn am till signal come. If signal no come, im no go leave. Na so, we must use, we go use am achieve everytin wey we wan achieve. By all means, for dis man, I dey very certain sey dis dish, e must work. De man dey very prepared. E even wear im cap, even if de sun wan fire am, de sun no go too affect am, because e don prepare im mind to make sure sey by all means necessary, dis dish must work. Im come like man wey dey prepared. E even wear shortknicker, e wear one shirt, just to make sure sey de dish work.

Wetin I dey see for dis picture na mechanic workshop. And den, I dey see, na, e dey look like one big, na big mechanic workshop, but na local mechanic workshop sha. I dey see different kain of cars. I dey see one golf, I see one golf car, and den I see de de mechanic workshop dey inside dey inside bush, because I dey see palm trees round de mechanic workshop. I see one of de car wey dem dey work on. Because, I see sey de bonnet dey open. Dat means pesin dey there dey work on um de car. For dis for dis picture wey I dey see laidis and I dey see one golf. So, de fact sey I fit see golf mean sey na old picture. And den de place na village. One of de many reasons wey I say na village na because of de area. See, bush dey around de place and den, de road sef no good. See, potopoto dey for ground. See lorry, see de kain of cars wey dey here. Na old old kain of cars. And den, e no get, de place de place big oh, but e no too big sha. See, see bush everywhere. See different cars. I dey very sure see I still see another car wey dey open wey be sey dat means dem dey work on two car. Dat other one wey dey um dat other car wey dey close to dat lorry. So, e no really matter, no matter how hard, weda sun dey, sun no dey oh, I dey very sure sey de mechanic man must do all dis cars wey dey here. um some of dem dey work, some of dem no dey work. Maybe some pesins don con forget dia cars for here, but den, de man must make sure sey notin do dia cars. Even de ones wey no wan repair am again, weda dey wan con carry am later, dem go con carry am. So, na de job of de mechanic to make sure sey, by all means necessary, if e wan collect im moni, if e wan collect im moni oh, e go make sure sey e repair all of de cars. If e no repair de cars, dem no go give am moni. So, na so life life life na jeje. If im take im time jejely repair all of those cars, im go get moni. But den, if e no repair am, im no go, de pipu no go pay am. De pipu no go pay am um. If rain wan fall now, I dey very sure sey, see de, looking at dis, de de de area wey de man dey, rain go scatter de whole area and den, e go dey e go dey, potopoto go full everywhere. But den, e no still mean. De man must repair dia car. If e wan moni oh, e no dey compulsory oh. Na so life dey. If you wan moni, you must work. No matter

Wetin I dey see for dis picture na two dogs, two dogs dey dey fight, becos I see dey dey fight becos one dey for ground another one dey on top am dey dey fight and den dia teeth, de way wey e carry dey, one e be like sey dey don vex dia selves. Now one want, dey don already dey fight, dey don already dey fight. One want teach de other one lesson, de other one dey try make sure sey dis other one no beat am becos na who loose na im be loser, so e dey very important. So na why na wetin me, I see for dis, for dis picture so e dey, e dey um um fighting here, e dey fight everyday. Fighting no dey very very, e no dey good at all, e no dey e no dey end well for anybody becos I dey very sure sey if dis dogs now continue dey fight, as dey dey fight like dis, one go bite one for ear, one go bite one and den you go hear dem dey shout, fight no good at all, fight no get any any benefit, e no get any benefit. De only thing wey get benefit na sey we fit dey together in peace and harmony and den in unity, um fight dey bring separation um fight dey bring separation and den e dey cause wound, e dey cause, e dey cause pain becos I dey very sure sey dis dogs now, after all dis things wey dem dey do now, one now, one go wound, de other go wound, two of dem go wound and dey go dey fight, if dis one bite dis one, dis one ma no go gree sey you bite me, me ma I go bite my own back and den before you know, dey go dey bite bite dia selves. Even if dey go dia separate ways now, dey go get wound for dia ear and so on and so forth. So unity na im dey very important wey be sey all of us fit live in unity and peace, nobody dey fight anybody. Even if person offend you, you fit just leave de person dey go, you fit just leave de person dey go and den see see, na three dog, see de third one, another dog even dey there, e be like sey all of dem dey fight but de other one dey try separate but then de major thing be sey mo try our best to make sure sey we live in peace and harmony wey be sey nobody dey fight anybody becos if we want dey fight everybody and anybody, all of us go wound, all of us go wound and den if everybody don wound like dat, e no go make sense at all, at all, at all, e no go make sense at all. So de best thing wey we fit do na to make sure sey all of us dey live in peace and harmony by by by whether if dis person offend you o or dis person no offend you o just, just leave de person for god becos, if you want end up like dem dis dog now, becos I dey very sure sey dis dog now, dey go go house with wound definitely.

Wetin I dey see for dis picture now na something very cultural and den something very very traditional and as e dey traditional becos e dey look like Yoruba setting and den Yoruba kind of culture becos of de white and de things wey dem carry for head and den de bead, e dey very cultural for dem, very very cultural. De de, all of de figures wey dem carry wey dey don, e mean something to dem, de Yoruba pipu, e mean so much to dem. De bead, de white cloth e fit be sey na something very, one festival, or one one, na just something for for de Yoruba pipu. E signify something, maybe instruction and den like like like culture dey very very important dey fit say, based on de culture now, make dem no drop dis thing. As e don dey for dia head now, dem go carry am from one place to another place and dey go make sure sey dey no drop am, even if dey tire, if dey drop am now, anything wey dey want do now, e don scatter, so e dey very important. Culture and den one of de many things wey dey guide culture na sey, de instructions dey wey be sey we gats follow. If we no follow de instructions, de thing, e no go, our our culture ,e no get meaning, e no go get impact but if you fit follow everything wey dey tell you, everything wey you do pertaining de culture, e go work and dis dis particular thing, e no dey happen everytime, na na like festival, e dey happen like once maybe once in six months, once in three months something to go use, maybe to go appeal de gods with something wey be sey dey dey do, no be something wey be sey dey dey do everytime or everyday and den all of dis gods wey dey dia head, all of dem get meaning, all of dem no be de same thing, all of dem get different things wey dey dey do all of dem and den de pipu wey go carry am. Dey fit sey na young young pipu dey want make dem carry am. If you see de picture now, you see sey na only girls carry am, boys no carry am. So deepened different culture and den how de culture take want make dey dey, dey do de thing, na so dem dey do am. Culture dey very very important and na something wey be sey we must pass to even other generation, no be just de de older pipu wey be sey everybody fit understand, dey go understand de meaning of everything wey dey do becos everything wey dey dey do for here, e get meaning and den culture dey always bring unity, e dey unite pipu together.

Wetin I Dey see for dis picture na one very important gathering wey dey happen for somewhere, e get one man and one woman too, de woman wear one fine gown, her dress dey shine like sey she dey go one big occasion, e b like sey she b queen or person wey dey hold high position, de way she dey stand u fit see sey she get confidence and her smile dey show sey she dey happy to dey her, for front of de woman one man dey bow dey bow down, he dey wear traditional clothe wey get particular colour like brown colour and de attire b like, e dey very e dey very light e dey very light well well, de cloth fine e dey represent hin culture well well, he dey greet de woman, maybe na to show respect or to welcome am de man get something for hin hand, maybe na gift, e b like gift or na like traditional staff wey he go present, wey he go use represent hin pipu, e get some oda thing wey dey hin head wey he use draw dey show hin culture well we’ll, for de background e get two oda persin one wey come with de woman and de oda one come with de man, dem ma wear different type of traditional cloth, de oda one wey one cloth, he con carry one oda cloth cover am, dat one dey look like one Yoruba man, one dey smile while de oda one dey look very serious but all of dem dey watch de interaction wey dey happen for dia front, de atmosphere dey very full of respect for both of dem, as de man and de woman dey shake hand e dey show sey respect no get boundary, even tho dem come from different place dem fit still connect through handshake na so life suppose be oh, we dey come together no matter Wetin dey separate us, de wey dem dey interact dey show dey unity dey very important and we fit learn from dis kind of gesture. De ground dey soft, maybe na de ground wey dey soft but e no dey distract de important meeting, de sun dey shine e dey show shadow for ground, making, e dey make de whole place look fine and beautiful, de pipu wey dey watch dey feel de moment, dem ma sabi de history Wetin dey happen before dia eye, e get plenty meaning of dis gathering, de woman for represent de power for her pipu while de man dey show strength and culture for hin own pipu naso we Dey see sey every culture get hin own beauty, and e dey important to appreciate each oda, as dem dey interact dey go like so with smile and gesture e dey show respect for both side, dis kind gathering no Dey happen everyday, e dey very special na time wey pipu go fit come together celebrate dia differences both man or woman, both Yoruba, both white or black, different culture and den different pipu, so as we dey see unity dey very very important, unity and respect dey very very important.

Naso we dey see one busy road wey dey full of vehicles moto, de road ni dey smooth at all, e dey rough and dey show sey rain don fall, e get yellow machine for de side, maybe na bulldozer wey dey work to try fix de road, de machine dey stand like sey e don tire but e dey ready to do dis work wey dem send am, for de front of de road you fit see plenty car dey lined up, some dey park some dey wait to move e b like sey traffic don jam and everybody dey try find way to Waka de driver dey look um some dey come out of de car dey stretch leg, odas siddon. Two men dey stand for front one wear uniform, maybe na police or security de oda one dey wear fine suit e dey look serious, de man wey dey wear uniform dey talk to de oda wey dey wear suit like sey dem dey discuss Wetin dey happen for de road, e fit b say dem dey try figure out how to clear de road or Wetin to do about de rough road, pipu dey Waka for dia side of de roaf, e dey create one kind atmosphere of a little business, de environment dey green, tree dey grow for de side of de road e dey show sey nature dey try dey survive even with all de wahala wey dey happen, de cloud de heat, rain fit don fall, dat one fit make de situation even worse if rain fall again, pipu dey look de sky dey hope sey rain no go disturb and dis time dey go de driver go dey try dey find Better way to move some go fit even use dis phone check traffic update while odas go dey patient, e b like sey everybody dey learn how to adapt to de situation na so life b sometimes de men for front fit dey talk about how to improve de road, how to make am better for de community, e dey remind us sey e dey very important because na together we fit solve de problem. Dis road na major way wey pipu dey use and If e no good e go affect everybody, de scene dey show us de challenges wey we dey face for dis society e no easy to manage road but we go try our best to make sure sey everybody fit Waka well, so we go for build beta community try support each oda, as d cars move small small we fit hear engine, so as we dey look de scene e dey teach us patience and resilience, life no dey easy but we fit find joy even tho for de rough part naso de lesson we got learn from dis road and den e dey very important sey we fit come together dey unity to make sure sey by all means all of us solve every of our problem no matter de challenges, no matter de difficulties ni matter how de road dey, wether e smooth oh, weda e no smooth oh by means necessary we go make sure wey we dey orderly and we solve de problem by every means necessary.

Wetin I dey see for this picture na sey plenty pipu stand and den dey stand for their NYSC khaki both boys and girls the boy and girl dey stand in line, All of dem dey raise their hand like sey dem dey pledge or dem dey salute e dey show sey dem dey ready to serve their country and dem get plenty energy to use for the service The ground dey somehow reddish na sand or na latter rise dey ground and the environment full of trees for de background the sun dey shine e dey cast shadow for ground too but the pipu no dey mind the heat as well dem dey full of joy because this one na one big moment for dem life some of dem dey smile while others dey serious but all of dem dey show commitment. The wey dem dey stand e dey show sey dem don train well the posture dey straight and everybody dey look in the same direction e dey remind us sey teamwork dey important and how dem fit come together as one na so dem fit achieve plenty things during service year, as dem dey raise their hand e dey symbolize sey dem dey ready to carry out dem duties dem dey ready to serve their country join pipu wey need help, this kind service no be just about de work you do e dey also about the experience wey you gather as well the uniform wey dem dey wear dey represent the unity for the country e dey show sey the matter e no matter the difference wey dey between dem, dem all dey come together for one purpose, De NYSC na opportunity for pipu to explore different culture different people and learn new things, na things wen dem fit do and develop as individuals as them stand for their e dey remind us of their patriotic side dis wey dem dey commit to serve the country dey inspire e dey show young pipu dey ready to take responsibility to contribute to the society and make the world better too you fit dey hear sound of dey go dey cheer themselves up you fit hear the atmosphere dey full of excitement and energy the leader for the program fit dey watch dey look the way de young pipu dey carry themselves dem de dey proud of wetin dem don achieve and the future dey bright for this young generation. de NYSC no be just about one year service e dey create foundation for the future leaders as de ceremony go dey go on the pipu dey take oath and dem dey say dem dey ready to fulfill their promise, the commitment wey dem show go follow dem for life and e go help dem become better citizens na so we dey say the future dey bright wen pipu dey ready to serve e dey inspire hope and e dey show togetherness we fit say the country better as dey don raise hand e dey remind us sey we all get role to play for our society so as we dey watch the thing we go dey remember sey service no dey easy but e dey important na wetin go help us grow and learn and the experience go shape our future.

Naso we dey see one road wey don flood, water dey everywhere de rain don fall heavy and e don turn de road to small river. De water dey cover de ground and e dey make de place look like sey e don spoil, e dey show sey de drainage no fit carry de water well and dat one dey cause wahala for pipu wey dey waka or wey dey drive. For de front you fit see one red car wey dey try pass de water, de driver dey careful e no want make de water enter ein engine, de way de car dey move splash water up and down and you fit dey hear de sound of de engine dey struggle small small. De other car dey line up behind dem dey wait for dem turn. Some dey remove their engine like sey dem dey try show sey dem fit pass. De environment dey busy, some pipu dey stand for de side, dey look as de car dey waka. Some dey talk, some dey complain about de flood. E dey affect plenty pipu. E fit be sey some pipu dey close because de flood fit carry dem goods. De wahala for dis road dey remind us sey wetin we do fit do wetin we fit do when dis rain don't fall too much. De sky still dey cloudy, e dey hint sey rain fit still continue. De atmosphere dey somehow somehow because everybody dey try figure out wetin to do next. E dey show sey wetin we dey fit face during de raining season. De way de water dey flow dey try remind us of nature and some other ways to deal with dis things. And sometimes, consider human plans as de water dey flow. You dey carry small small things wey dey ground. You fit see plastic bag, leaf and some other small small things wey dey wey de water dey carry dey go. De pipu wey dey stand dey talk about de situation, some dey suggest make pipu find better way to fix de drainage. Some sey make sey which kind wahala no go um wahala no go happen again. E dey show sey community dey important um and pipu and togetherness dey very important in finding solution to any problem. As de car dey go slow, you fit see sey some drivers dey patient, while some um some dey vex dey go. De frustration dey high, some but everybody sabi sey na wetin we go manage, we go manage dis way, we fit work together to help us face de challenge where dey our way. So as de thing um dey like dis, e dey remind us sey we need to dey prepared for raining season. We go fit learn how to manage de water, how to avoid flood, and how to support each other when wahala don show. Na so we fit take survive as pipu, as pipu wey dey de same community. Na so we fit take strive, and e go dey appreciated if small small thing wey we fit get, we put dem together to make sure sey our community dey okay, and den e dey very safe. So, Togetherness dey very very very important in a situation like dis, because if we ten d to leave de work for one person, we no go fit do anything.

Na so we dey see one big area wey dey full of small house, e be like sey na like ghetto area. De house dey built with wooden zinc, e dey look very old, and de roof dey very very rusty. E no get any proper planning, de way de house dey scattered everywhere. E dey show sey pipu dey try make do with wetin dey get for dis area. De environment dey busy, but e no come dey organize at all. You go fit see sey pipu dey waka up and down, some dey carry load for der head, while odas dey sit down dey chat. De atmosphere dey full of life, e dey mix with challenges e dey mix with challenges wey De community dey face e no easy to live for dis kind place, but de spirit of de pipu dey very very strong. um De ground dey very dusty, and you fit see sey pipu pipu plenty for de area and den Everywhere just dey as if dem dey smell, the place go de smell but den dem dey sell small small thing like food and oda thing for de roadside. E dey show sey even though life no easy, pipu still dey hustle to survive. De way dem dey interact, e remind us sey community dey important. Dem dey support each oda as dem dey try manage. For de background, you fit see water dey flow, maybe na river, na lagoon, or na gutter. E dey show sey de area dey close to water, but e fit also bring wahala when rain don start de pipu wey dey live for dis kind area sabi dey risk, but dem no just. Dem go fit find way to adapt, make sure sey dem no go fit drown inside water when e rise. As e dey look de house, you fit see some with small garden where pipu dey put vegetable and oda crops. E dey remind us sey even for de small space, pipu fit try to provide for themself. De ginger Everybody just dey ginger, nobody want tire to make sure sey everything wey dey want dem go get am. De sky dey clear, but e get some cloudy cloudy thing wey dey for up. De sun dey shine, but de heat dey plenty. E dey show sey even for wahala, de hope dey shine like de sun. Pipu dey find joy in de little thing like de laughter of children wey dey play for street. As de day dey go, de sound of de environment dey full of life. You still dey hear de sound of pipu dey talk, de sound of children dey play, de sound of vehicles dey move, de hustle dey real and everybody dey try find wetin go work for dem. De pipu for dis area sabi sey together dey fit face any challenge. De way dem dey come together to celebrate small beauty, e dey show sey community spirit dey very very strong. E dey get plenty lesson we fit learn from here, how to appreciate de little wey we get, and how to support each oda. As de sun dey set, you go fit see de beauty wey dey for de area, even with de challenges, De houses dey form one kind pattern, and de area dey turn to orange as de sun dey go down. E dey remind us sey even in darkness, light go always show, and de hope dey for every corner. So, as we dey look de place, we go remember sey life dey tough, but e dey important to keep pushing and dey support each oda. De spirit of de community dey strong, and e dey inspire us to do better, to appreciate wetin we get, and to dey help one anoda naso e suppose be

Na so we dey see one small gathering, na gathering of tiree pipu di tin dey full of emotion as one woman dey sidon and two oda pipu dey kneel down in front of her. Di wey dem dey position show sey dem dey show respect or dem dey beg for sometin, di woman wey dey sidon wear colorful, beautiful cloth wey fine well well and her head she put one fine gele wey dey shine like dat, e dey show sey she get authority for di mata. Di pesin wey dey kneel down for di left dey wear one fine dress too and e dey look serious as dem dey talk to di woman. Di oda pipu wey kneel down wear traditional outfit and e don um lie down like sey e dey beg for sometin wey dey very important, di whole place e dey show sey sey e sey heavy, e dey ten sed. Di background dey green wit plenty plant and trees wey dey surround di place, e dey show sey dem dey outside and di environment dey clean but di moment no dey calm at all, di way di plant dey grow dey remind us of nature and sey nature dey very important and e dey create one kain environment like dat to bring emotion. As di pipu dey kneel down dem dey show sey dem get one mata for dia hand like dat wey dey very very important. Di way her body language di way her body language dey show sey she dey consider di beg and dat one dey bring hope for di pesin wey dey kneel down, e dey remind us sey all we need na just one chance to make tins right. As di scene dey unfold e dey teach us plenty lesson about respect, humility and di importance of communication, di way dem dey kneel down wey one lay down to di woman dey show sey e no easy to ask for help but e dey necessary sometimes. E dey remind us sey we all dey need support from one anoda especially when di situation don tough, connection wey dey between dem dey show sey even wen wahala dey we fit find way to resolve am if we get sense. Di woman fit don gather experience wey fit help her make di right decision and dat one dey important, e dey show sey wisdom dey inside patience and understanding and di atmosphere dey calm, you fit dey feel sey hope dey. Dem dey, di one wey dey kneel down show sey dem dey ready to change and di woman dey ready to guide dem dis kain tin dey inspire us and e dey always help us make we know sey peace and understanding dey very very important and den respect also respect also dey very very important no mata di situation wey we dey face peace and understanding and respect dey very important. So as we dey look di scene we go remember sey respect and humility dey key for any relationship. Di way we dey communicate and support each oda dey very important for us as a community to grow and den na di lesion which we fit learn from dis image be dat because respect, humility, peace and understanding na him be koko e dey very important for every situation and den every mata.